Oluguudo lwakolansi namayumba gali mberi ere nemiti giryagho kuno nhi kule ghaligho nhe kikondho kiliku akantu aka kyentoloze.

Olusuku olwe bigogo lunene lulimu ebikulu ne bito aye biri mu nsiko. Birimu nsiko ebigogo ebikulu ne bito

Ghano ghaligho enhaandha. Enhaandha enho aye erimu abantu abali ere. Bavaire ebyeelu, bali mumaato nga bali kukuba enkasi nga baidha eno bati.

Nhumba dha kalina. Nga ghano ghaligho obu shade obutini, oba bu shade bwebasalaku, nhi ghano ghaligho obuti bwa shade bwebasalaku. N'eluuyi ele eliyo ekiti, kiri mungeri ya kimuli aye nga kiti, n'engira egya ghaka.

Elyato liri mu maadhi, amaadhi mangi ne lyato liri omwo era amaadhi gali kutambula nga mangi inho ne lyato lirimu.

Emiti kuno ni kuno, n'obusubi kuno ni kuno. Oluguudo luliwo, n'abantu betwiise ebintu bali kutambula bali kweyongerayo. Balikweyongerayo eyo n'ebintu byaibwe.

Ebikaadho. Abaana abava amaadhi abetwiise ebidhomolo. Nh'oghegaali ali kugya, kuluuyi kunho kukagyira.

Ali mu maadhi mu lyaato, agemye omulagho ali kukuba amaadhi. Eluuyi ele, ele yali kugya ele, eliyo amaato mangyi. Yalikuva, ava munho nga agya mule, yonha eliiyo amaato galiyo mu bungyi.

Sekanolya ali mu nsiko mule ali ku buti aye ghansi ere eriyo amaadhi no buti buligho bungi iinho munsiko sekanolya mwali.

Ekirike kiri mu nsiko ghagati, enho liyo ebiti nhenho eriyo ebiti. kyenhe kiri ghagati agho, kiri agho kizibirire ku kiti mu gusiko kinhenhe inho.